If you want mekk your bodi dey fresh your skill sot and your brain sharp, you must sabi wetin you dey chop, nutrition na wetin go help you live long without too much sickness. But wetin go hapopen if we no sabi care for oursef, wetin go happen if we get poor nutrition wetin go do us besey wan our bodi go dey weak if we nor dey chop food wey get energy, our bodi go dey weak we go dey quick tire and we mno go fit do work well. Anoda thing be sey sickness go plenty, beta food dey help bodi fight diseas but if we no dey chop well, sickness like malaria, high blood pressure, diabetics and even ulcer fit worry us. No go work well if you no dey chop well, if you no dey chop food wey get vitmins and mineral our brain go dey dull e go dey hard to think well or even remember things. Anoda thing be sey our skin and bodi go spoil so ifwe no dey chop wll our skin fit look dry, our head go dey fall, and we fit loose or gain weight any how. Even children small pkin wey no chop beta food e no go grow well, e fit short pass e mate and e fit e brain fit no sharpo, blood no go dey floow well and e fit no dey for long. So wetin we need to do, we need to dey chop balance food, drink water, eat fruit and vegetable. Now wetin we need to do to get beta nutrition chop balance food nor just chop garri or rice evrytime add proteins like beans egg fish or meat, putb vegetable join and dey driknk plenty water, e dey help bodi work well. Anoda thing na mek we dey drink plenty water watr dey help bodi work well. Anoda thimg be sey mek we chop fruit and vegetable, fruit like banana, water melon vegetable e dey help our bodi dey strong, we ne e d to also reduce di sugar and oil wey we dey tek, if we ey chop plenty sugar and fry fry things, e fit bring wahala like hight blood pressure and diabetics. Mek we no dey skip breakfast, morning food dey very good for our bodi and e dey give us power for di day even if na small thing akara andogi, e good mek we chop. anoda thing be sey mek we no too dey chop junk food all those biscuit and soft drinks e no get beta nutrient so mek we dey chop beta food mek e give us energy even if we no dey chopp well, mek we dey move our bodi mek we no dey stay wan place beta nutrition dey fgive us beta life so mek we chop well so dt our bomdi go dey strong so dat we go get beta health and we go fit live long without wahala.

Nutrition tips for woman wey get belle if woman carry belle, she ned chop well to mek sure sey she and di baby healthy wetin she go cho go help di pikin grow well and e go mek her bodi strong for di journey. Wetin pregnant woman suppose chop number wan, pregnant woman suppose chop food wey get blood, if blood no plenty e fit mek di woman dey weak or faint, she fit chop things like beans, liver, ugwu sinach and crayfish. She also need to drink plenty water, water go help her bodi sty hydrated and e go stop constipation at least tek cup of water everyday gohelp her. She need to chop fruit and vegetable. Fruit like orange, banana and water melon get vitamins wey go help di baby dey strong. Vegetables like ugwu and spinach too go help am. Anoda thing b sey she need food wey get calcium. Cal[ cium go mek di baby bone strong, she need to drink milk, and eat yougot fish and okro. Eat food wey get protein protein go help di baby grow well. Foods like egg, meant, fih beans and nut, anoda thing be sey she needs to reduce too mch sugar and salt, too much sugar fit cause diabetics for pregnancy and too mych salt fit cause high blood pressure. She also no need to drink alchohol or smoke dis fit mek di babay health and cause wahala for di pregnancy. She nd to chop small small bt plenty times. Instead of three meas, mek she dey chop small small food like five to six times a day t help her digest well. Beta food go help beta woman and her pregnancy go dey well. If woman chop well, her bodi go dey strong, she go get energy and her baby go grow well without wahala. Wetin be some food wey pregnant woman no suppose chop some of those food na one raw of half done food, pregnant woman nonsuppose chop raw meat, fish or egg,’ things like suya wey no doe well, or half done egg, pregnant woman no suppose chop am, she no ned to drink fresh milk wey dem neva boil well, she also no need to chop raw vegtables wey de neva wash well like salad. Too much caffin. She need to reduce tea, coffee or energy drink because too much caffin fit adffect di baby. Pregnant woman must avoid alcohol and smoking, she no ned to drink alcohol at all because e fit affect di baby brain and bodi. Smoking or to sit down where pesin dey smoke fit cause miscarriage or small bodi. She need to avoid too much salt and maggi. Too much salt fit mek blood pressure hight and she nor ned to use maggia and seasoning cube anyhow because e get plenty sodium. Pregnant woman also need to avoid some kind of fish wey get too much mecury, so mek pregnant woman chop fresh natural food and drink plenty water. If she no sure aboutany food, e beta mek she ask doctor before she chop am.

Filing buttom na di process of collecting blood for pesin vein for test or donation. Wetin be di process wey pesin dey teek do dis things first thing, pesin need to gther e tools wetin be those tools, needle and syring or vacuum needle nd syring or vacuum tubes, dis won be rubber wey go ti ght am, alcohol swap, blood collection, cotton wool and plaster. Di second thing wey pesin ne to do na towash e hand and wear glkoves, you ned to mek sure our hand dey clean before we staqrt, we need to wear medical gloves to prevent infection,. Anoda thing be sey na to find di vein, need to check for strong vein wey dey inside airbow or sometimes back of di hand, if di vein no show well, we need to mek di pesin open e hand and close am small or tp di skin gently. Di fourth thing a to tie di tonical. Ned to use di rubber strqap to tie small above di place where we won collect di blood dis won go mek di vein easy to see. Anoda thing wey we fit do na to clean d area, we need to use alcohol swan clean di skin whre we won put di needle den we go wait small to prevent pain. Number six thing b sey na to insert di needle.’ Dis won mean sey we go hold di needle well nd we go push am small small into di vein at small angle which na about fifteen to thirty degrees, e blood begn to enter di tube or syring, e mean sey di needle dey di right place. Den seven thing be sey we need to collect di blood, we ned to allow di blood to flow into di collection tube or we pull am gentkly if na di syring we dey use den we go collect di amount of blood wey we need for di tewst. Number eght thing wey we need remove di needle, we go loosen di tunneket before we move di needle, put cotton wdool for di place wey we commot di needle, den press to stop di blood, we go also need to cover am with plaster to prevent infection. Number nine be sey we godispose everything properly, we go throw away di used needle and other waste inide proper medical wast bin. Den number ten, we need to label di blood sample, we need to write di pesin nam ,e for di blood tube before we send am go lab. Wetin b di important thing wey we need to remember, we need to dey gemtle so dat di pesin no go feel too muc h pain, we need to mek sure sey di needle no touch anything wey dirty and lastlyif pesin faint or feel dizzy, we need to let am rest or drink water.

Polio immunization campaign for twenty seventeen. For twenty seventeen, government and health workers do wan big campaign fr many countries especiall places wey be sey e still dey affect children. Polio na wan bad diseas wey fit mek pikin leg or hand no fit walk again but di good news be sey polio vaccine fit protect pikin from di disese. Wetin happemn for di campaign twenty seventeen, health worker waka enter dofferent communities give free polo vaccine tyo children, government awards organixation like who and unicEF support di campaign, dem do awareness for radio, TVand townmessge to tell parent mek dem bring their pikin for vaccination, go hose to house to mek sure sey every pikin under five years collect di vaccine. Why dis campaign important, e help stop poilo from spreading, e protects small pikin wey neva strong from di disease, if pikin collect di vaccine, e no go ever get polio for e life again. Di campaign help some countries near to why polio commot completely. Wetin parent suppose do? Wetin parent need to do/ one, parent ned to mek sure sey dem carry their pikin go collect polio vaccine any time workers do di campaign for their area, no fear, parent need to dey assure sey di vaccine save and e no get any sde effect wey e fit ffect their pikin. If health workers come house, mek parent mek sure sey dem allow dem give di pikin di drop for mouth. Andmek dem mek sure sey den collect di ink wey dem dey put for those children hand to tek identify sey yes dis pikin don collect di vaccine. So wetin remain sey both parent and everybody wey dey community get a part to play for dis polio immunization. Everybody polio fit go foever if everybody collect vaccine tody, mek all of us join hand mek we stop polio today.

How to prevent infections for our hospitals. For hospital, sickeness fit spread quick if pipu nor tek care, to stp infection, doctors, nurses and even vistors must follow beta hygene and safty. Wtin we need to do to prevent infection for hospitals? One we ned to wash out hand very well, doctors nurses and patient must wash hand with soap and water before and after touching anybody, de need to use hand sanitizer if water no dey ner dem. Number to, de need to waer protective cloth, health worket suppose wear gloves, face mask wen de dey treat sick pipu. If e be serious infection, den fit war full protective suit. Number three, clean and disinfect everywhere. Hospital bed, chairs, and tables must dey clean everytime, den need to use disinfectant to clean tools wen dem dey use for treatment. Number four, dispose waste properly. Use syrngs, bandages and other dirty things must enter special dustbin for hspotal, den also den mno need to throw dirty anyhow because e fit spread disease. Number five, give patient clean environment, hospital ward must get fresh and nor dey crowded, visitor suppose follow hygene rules mek dem no carry infection enter hospital. Number six vaccinat health workers. Doctors and nurses wey dey help sick pipu suppose tek vaccine against diseas like appetietis and tuberculosis. Number seven, ue steroid equipment. Every needle, blade and medical tool must be sterilized before use, no be new syring or cloth for different patient, dis won mean nsey if you don use needle or syring for wan patient, yu no ned to use am ontopanoda patient, e no good. If you follow dis rules, infection no go spread for hospitals, patients go healk quick without getting anoda sickness, nurses and doctors go dey save from disease. Wen hospital dey clean, pipu go healthy mek all of use join hand together to stop infections for hospital.

How insecticide fit help fight mosquito and other insect. Mosquito and other insect dey spread diseas lke malaria and yellow fever. One of di best way to control dem na insecticide because e fit kill dem or stop dem from biting pipu. Ways wey insecticide dey help fight mosquito, one e dey kill mosquito directly, if you spray insecticide for room or environment, e go kill mosquito wey dey there. Some insecticide fit kll mosquito immediately whiel others go teey small befoe e grow. Stop mosquito from growing., some insecticide no dey kill adult mosquito, but go stop their eggs and larva from growng. If you put insecticide for stagnant water, e go kill mosquito pikin before dem grow. Protect pipu from mosquito bite. Treated mosquito net get insecticide wey fit kill mosquito wen dem touch am. If you sleep under treated net, mosquito nor go fit ite you. Reduce mosquito population. If many pipu for wan community dey use insecticide and treated net, e go reduce di number of mosquitoes for dat rea while mosquito populationreduce, di chances of disease spread go reduce. Types of insecticide wey we fit use, mosquito spray to kill mosquito inside house, treaded mosquito net to protect pipu wen dem dey kill. Larvaside special insecticvide wey dem dey put for water to kill mosquito eggs. Outdoor spray, government fit spray big areas to kill mosquito for communities. How we fit use all dis things, one biko no us di sme insecticide everytime so mosquito no go build resistance, follow instructions for di insecticide wey you dey use. No spray where food or water dey to avoid harm, combine insecticide with other methods like keeping environment clean, remove stagant water and wear better protective clkoth. So wetin e mean be sey insecticide na powerful tool to fight mosquito but we miust use am wekll mek e no loose e power, if we spray well, use treated net and clean our environment, mosquito no go fit spread disease like before.

If pesin burn for fire, hot water pour any hot object, e good mek you act fast to stop di pain and prevent infection. Wetin be di things wey we fit do. Number wan, carry di pesin commot from danger, if fire still dey burn, quencjh am first, if cloth catch fire, tell di pesin stop drop and role, dis won mean seymek dem stop, lie down for ground and roll for ground to stop di fire. Anoda wan be sey cool di burn. Put di burntarea under running water for at least ten to twenty minute, if water no dey use clean wet cloth put for di burn, no use eyes of very cold water e firt mek di burn worse. Remove sny tight thng, if pesin wear rings, bracelet, or tight cloth near di burn, remove am before di place swell. Cover di burn, use cleqan cloth, nor tek bandage of plastic bag to cover am. No use cotton wool because e fit stick to di burn. No burst blistr, if brn get lster no burst am becqause e fit cause infection. Anoda thing be sey use pill medicine if needed, parastamol or ibupprofin fit help reduce pain but no rub cream or oil for di burn. Anoda thing be sey go see doctor if di burn big or di if di burn dey for face hand, leg or private part. If di pesin dey feel weak, dizzy of get difficulty to breath, di burn ome from electricity or chemical, e beta to treat burn quickly so no go turn to big problem. First aid fit save life so mek we dey try as much as we can to dey put in first aid wen ever we see pesin wey get burn injuris. Mek we no dey rush dey apply oil ontop di injury because dis one fit mek di injury dey worse. If di pesin wear cloth wen too tight, like leg chain, hand braclet, or leg chain, mek we try commot am, mek we no pour direct cold wate ontop di injuryor sey we dey use ice why because dis won fit mek di burn worse so wen we apply all dis first aid things for pesin wey get dis burn injuries, e go hekp am.

How to train brain to sleep beta. If you dey find am hard to sleep or you dey wake up tired, e mean ey your sleep hygine no strong. You fit train your brain to fall asleep fast and enjoy beta sleep if you follow dis steps. How to train yur brain to sleep well? One sleep and wake up same time everyday, set one fix time to sleep and wake even for weekend, dis go help your bodi know wen e suppose rest nd wen e go wake. Two creat night routin, do di same thing every night before bed, something like reading book or lis ten to soft music, dis go tell your braian sey time do reach to sleep. Three no use phone o watch tv before you sleep, di bright fit deycome from phone, tv or laptop fit confuse your brqain and dis won go mek sleep dey hard. Mek we dey drop pohone for a long time before we sleep. Four keep yur room darket before you sleep, off light or use dim light or night light like blue wey go help your brain and your eye dey settled. Mek sure sey yur room not too hot or too cold and yur bed dey very comfortable. Five, no chop heavy food or drink caffin before bed, no drink coffe, tea or energy drink for evening. If yu go chop late mek sure sey ne very light food. No stay for bed if sleep no come, if yu no fit sleepafta twenty to thirty minute, stand up go do something calm, something like reading or lis ten ing to soft music or try again, no lie down dey poress phone or think too much. Seven reduce stress before sleep. Try meditation or gentle strength before you sleep, no carry stress or heavy thinking ebter bed. Bet no sleep too much for afternoon because if you sleep too much, e go deyhard for you to sleep for night, if at all yu need to sleep during di day, twenty to thirty minute dey enough. So inconclusion, if we train our brain well with dis sttepo, sleep gpo come easily and we go wake up fresh every mo rning.

For community where pipu dey live together, good hygene and sanitation na key to beta health if everywhere dey clean and pipu dey practice good hygene, e go help stop disease and mek life beta. Wetin be socal hygine? Socal hygine na di way wey we tek care for ourseef and our surrounding so dat sickness no got spread. E include personal hygine, clean environment and how we dey interact with others. Whil social hygine and sanitation dey important, e dey prevent disease, dirty environment dey bing malaria, cholera and other sicknesses. E dey keep pipu healthy, if we dey clean our bodi, we go dey strong and healthy e go dey strong and we no go dey fall sick anyhow. E mek everywhere fresh, good sanitation dey mek community smell nice and e dey look clean and good, e dey stop germs from spreading, wen pipu dey wash hand and maintain hygine, infection no go pass from wan pesin to anoda. Hw we ft practice good social hygine and sanitation? One always wash yur hand, mek we dey wash hand with soap and water before we chop after we use toilet and after we touch anything wy dirty, dis go help stop germs and anything wey dirty. Dis go help germs go help stop germs from entering out bodi, we need to keep our bodi clean, dis won mean sey mek we de y bath every da y mek we dey brush our teeth morning and night to stop mouth odour and gum disease. Mek we cut our naise so dat dirty no go hide for inside. No throw dirty anyhow, mek we put waste inside dustbin, mek we no dump am for gutter or for road, if yu see dirty water gather for wan place remove am to stop mowuito from staying there, mek we use toilet properly, mek no dey shit for bush e fit cause sickness like cholera. If toilet dey, use am well and flush afta yu use am. Keep yhur environment clean, mek we dey sweep our house and compound everyday, no allow dirty water and rubbish full gutter bicous e fit cause flood and disease.mek we cover our food and water well, no chop food wey dey open why be sey flies fit don touch am, mek we drink clean water boil am if we know sey di water no dey pure. Mek we dey cover our mouth wen we cough or sneeze, use handkerchief or tissue wen we cough. If we no get, mek we use our elbow so dat germs no go spread. So if everybody practice social hygine and sanitation, our community go clean, sickeness go reduce and life go beta.